Nikibanza kinini cane kikaba kirimwo bukiriko burimeza hakaba hatewemwo ibigazi vyinshi cane bitonze ku murongo hakaba hahagazemwo abantu babibri umugabo n'umugore.

Umurima mu nini cane urimwo ibiterwa vy'amashu hakaba harimwo abantu batatu bariko barabibagara hakaba hari ishamba inyuma yabo rinini ririmwo ibiti vyishi.

Mu ikibanza kinini cane gihagazemwo umugore yambaye umupira akaba yambaye n'igitenge , hakaba hari umuntu yamuhaye mikro, ariko aramukoresha ikiganiro, i ruhande yiwe hakaba hari ikigunguru kinini gifise iba bara ry'ubururu.

Ibarabara nini cane gose ry'ibivu harimwo n'ikanevu, iruhande hakaba hari ubwatsi bwimeza, hakaba hatewemwo ibigazi binini cane bikaba bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

N’iraro rinini cane ryubakishijwe n’ibiti hakaba harimwo inka ,ikaba ifise ibara ryirabura , iruhande hakaba hari umugore yambaye umupira w’ubururu, igitenge n’igitanbara mu mutwe , iruhande hakaba hari ishamba ry’ibiti.

Ikibanza kinini cane iruhande hakaba harimwo akabarabara k'ivu k'ikirundi hakaba hari n'umurima utewemwo ibiterwa bikaba bifise amashami asa n'urwatsi rubisi, hakaba hari ishamba rinini cane ririmwo ibiti birebire.

Ikibanza kinini cane, hagati hakaba hari ibivu bifise ibara ryera, iruhande naho hakaba hari ubwatsi bwinshi bwimeza, hakaba hatewemwo n'ibigazi birebire cane.

Ibarabara rirerire cane ry'ivu, ry'ikirundi, iruhande hakaba hari ibitegwa vy'ibigori, vyinshi bikaba bitarera, hakaba hari n'imisozi miremire imbere.

Ni ibarabara nini cane ry'ikaburimbo, rikaba riri impande y'amazu yubatse, hakaba hateye n'ibiti bishinze ata mashami bimwe bifise ibindi bikaba bifise amashami.

Isoko rinini cane badandarizamwo ivyamwa bitandukanye, hakaba harimwo icamwa c'itunda, kikaba gifise amabara atandukanye, harimwo iry'icatsi kibisi, iritukura n'iryumuhondo.

N'ikibanza kini cane kikaba kirimwo umwonga muremure cane hakaba hariko haratemba amazi kumabuye iruhande hakaba hari ishamba rinini ririmwo ibiti vyinshi.

Ikibanza kinini cane, kikaba kirimwo amashu menshi bahejeje gusoroma, akaba afise amabara atandukanye, harimwo iry'icatsi kibisi ni ryera.

Ni ikibanza kirimwo iraro rinini, harimwo inkokokazi. Zikaba ziriko zirafungura. Hasi hakaba hari ubwatsi bwumye n'intete z' ibigori zifise ibara ry'umuhondo

Ikibaza kirimwo abantu benshi harimwo n'ingoma hempande hakaba hari ibeni nini irimwo inka n'abantu iyo nka ikaba ifise ibara zitandukanyi harimwo iryamugina iryera.

Mwikaburimbo rinini cane, ririmwo inka nyinshi ziriko ziratambuka, zikaba zifise amahembe manini, namabara atandukanye harimwo iryamugina, iryera, niryirabura. Iruhande hakaba hari ishamba ryibiti birebire.

N'impene zihagaze kubibaho, zikaba zifise impene amabara atandukanye harimwo iryamugina, iryera ,hakaba hahagaze abantu batatu, iruhande hakaba hari umurima munini w'ibitoki.

Ni umugore afise i telefone mu ntoki akaba yambaye n'igitenge i ruhande akaba hari imifuko myinshi ipakiye hakaba hari ikintu bagosorerako kiriko tungurusumu zitonoye n'izindi zidatonoye zimwe zikaba zitekeye mw'isashe

N'iraro rinini cane ryubakishijwe n'ivyuma , hakaba harimwo inka nyinshi zifise amahembe manini , zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryamugina. Hakaba hari ishamba rinini ririmwo ibiti.

Ikiyaga Tanganyinya kikaba kirimwo ubwato bwinshi cane, ico kiyaga kikaba gifise ibara ry'ubururu, Hakaba hari ku nkombe ahantu hubatse ibiti biriko indagara nyinshi bahejeje kuroba.

Ni uruzi rwinshi cane rutemba ruca ku mabuye ari rwinshi rukaba rufise ibara ryera akaba aramabuye menshi cane i ruhande hakaba hari ishambo ry'ibiti birebire.

Ishamba rinini cane gose ririmwo ibiti birebire n' ivyatsi vyinshi vyimeza hakaba harimwo amateke n'ibigazi bikaba bifise ibara ry'icatsi kibisi hejuru hakaba hari igicu.

Mwisoko ryinini cane rikaba ririmwo abantu benshi bakaba bariko baradandaza amashu hakabahagazemwo umugore yambaye igitenge n'umupira wera n'igitambara mu mutwe gifise ibara ry'icatsi kibise.

Bibarabara ry'ikaburimbo ikaba Ihagazemwo inka ifise amahembe manini ikaba ifise n'amabara atandukanye harimwo iryamugina, igera n'iryirabura iruhande hakaba hari ibiti bifise amashami menshi.

Ikibanza kinini cane co kudandarizamwo gikaba kirimo imiti ifise amabara atandukanye harimwo y'ubururu iyera y'umuhondo niyoumugina hakaba hari igikapo kinini cane gifise ibara ry'umuhondo n'ibindi bishurwe bifise ibara ry'umbwatsi rubise.

Mikiyaga kinini cane gikaba kirimwo inyoni zifise umuntu wamuremure n'izindi zihagaze impande yaho ku nkombe zikaba zifise amabara atandukanye harimwo igera n'iryirabura inyuma hakaba hari ishambo ry'ibie biti vyimeza.

Ikibanza kirimwo imbata nini cane, ikaba ifise Ibara ryera ,kumunwa hakaba hasa n'ibara ritukura iruhande hakaba hari ibivu vyinshi

Ikiyaga kinini cane kikaba gifise kunkombe ibiti birebire vy'ibigazi bifise amashami atandukanye harimwo y'umuhondo, n'iyicatsi kibisi iruhande hakaba hari n'imisozi miremire.

N amabase yuzuyemwo ivyamwa vyinshi cane bitandukanyi harimwo umucungwe n'i manarene izo base zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iritukura iryo ubururu n'igicatsi kibise.

Ikibanza kinini cane kirimwo amazi ariko arisesa ku mabuye manini manini, hakaba hari ishamba rinini ririmwo ibiti birebire vyinshi, bikaba bifise amababi asa n'urwatsi rubisi.

Uyu mugore, ariko aradandaza hasi hakaba hari ibarabara ry' amavuye akaba, ariko adandaza amafi yokeje ari ku giseke kijishije n'i base musi ifise ibara ritukura uyu mugore akaba yambaye n'igitenge.

Inyoni zifise umunwa muremure zikaba zifise ibara ryera ku nkombe hakaba hari izindi nyoni zihagaze ari nyinshi cane zifise ibara rya mugina n'iryirabura hakaba ari ku kiyaga kinini hari mpande ishamba ry'ibiti.

N'ikibanza kinini cane gitewemwo ibigazi bitonze ku murungo birebire cane hakaba harimwo n'abana bariko barakina n'amazu afise ibara ry'ubururu.

Isoko rinini cane gose ririmwo abantu batandukanye, harimwo abagabo n’abagore, hasi hakaba bariko baradandaza amashu akaba afise ibara ry’icatsi kibisi.

Umurima munini cane, ukaba urimwo ivyatsi vyimeza, hakaba hari akabarabara kivu, iruhande hakaba hari urupango rwubakishijwe nisima, harimwo inzu ifise amabati yubururu.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bwimeza hagati hakaba hari urushanga rwinshi cane, hakaba impande hari ishamba ry'ibiti vyinshi birebire bifise amabara y'urwatsi rubisi.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bwinshi bwimeza, hakaba hahagazemwo inka nyinshi cane zifise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura. Iruhande hakaba hari imiduga myinshi cane n'amazu.

Ishamba rinini cane ririmwo ibiti vyinshi birebire n'ibindi vyatsi vyimeza, bikaba bifise amabara atandukanye harimwo iry'icatsi kibisi n'iryumuhondo, hejuru hakaba hari igicu.

N'uruzi rutemba muma caniveaux yubatsemwo amabuye, hakaba hari ishamba riri impande yaho rifise amashami afise ibara ritandukanye harimwo iy'icatsi kibisi, niy'umuhondo.

Insoko nini cane irimwo ivyamwa vyinshi bitandukanye harimwo umwembe ibungo umucungwe ina nasi hakaba harimwo n'umupfuko munini wuzuyemwo amatunda.

Iraro rinini cane ririmwo abantu babiri bahagaze bambaye impuzu zifis'ibara, ritukura hakaba harimwo inka ifis'amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura.

Ishamba rinini cane ririmwo ubwatsi bw'imeza hakaba hagazemo ingeregere nyinshi izo ngeregere zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryamugina igera n'iryirabura.

Umurima munini cane, ukaba urimwo ubwatsi bw'imeza n'ivu ritukura, hakaba hatewemwo n'ibigori. Iruhande hakaba harimwo ibigazi birebire n'amazu menshi cane.

Ishamba rinini cane ririmwo iyarara, harimwo amasahe, n'ibicupacupa impande hakaba hari ivyatsi vyimeza, n'ibiti birebire harimwo n'amateke atewemwo.

Ikibanza kinini cane c'ubatswe neza hasi hakaba hari isima iriko imifuko myishi hanze k'umurongo ikaba ifise ibara ryera hejuru hakaba hasakaye amabati.

N’amashurwe menshi cane akaba afise ibara ry'urwatsi rubisi nery'umuhondo hakaba hahagaze umugabo, ariko arapomesha ikintu c'icuma harimwo n'imyozi myinshi akaba yambaye n'agapfuka munwa.

Umurima munini cane urimwo ibigori bitarera hakaba hahagazemwo abagabo babiri bariko barawupoma bafise icuma gifise amabara atandukanye harimwo iryera n'iritukura impande yaho hakaba hari imisozi iriko ibiti vyinshi.

N'isahani yera ikaba iriko imfungugwa nyinshi zitandukanye harimwo, ifi ifise ibara, ry'umuhondo hakaba harimwo n'indimu, umuceri n'ivyamwa.

Isoko rinini rikaba ririmwo amafi menshi cane atonze kumurongo bahejeje kuroba, ayo mafi akaba afise ibara zitandukanye, harimwo iryera ni ry'ubururu.

N'ikibanza kinini cane gose kirimwo ibigunguru vyinshi bitonze ku murongo, hakaba hatekeyemwo amafi menshi ivyo bigunguru bikaba bifis'ibara ry'ubururu.

M ikiyaga kinini cane cubatsemwo ivyuma bisa n'ubururu iruhande hakaba hari ishamba rinini ririmwo ibiti vyinshi hejuru hakaba hari igicu impande hakaba hari imisozi miremire.

Ikibanza kinini cane kigira kimanukireko indege ya kajugujugu , ifise ibara ryera akaba ar'iry'igiporisi , ikaba ir'impande y'itara rifise ibara ry'umuhondo hakaba hubatse n'amazu iruhande.

Ni amabase menshi cane yuzuyemwo indagara nyinshi bahejeje kuroba; ayo mabase akaba afise amabara atandukanye harimwo iritukura, iry'icatsi kibisi n'iyera.

Ni imeza nini iriko isahani, iyo sahani ikaba yera ifise n'ivyokurya hejuru bitandukanye harimwo amasupageti harimwo n'ivyapati, ubwishaza impande hakaba hari imbugita.

Abantubenshi cane hagati hakaba hari uruzi rufise ibara ry'urwatsi ruhisi bakaba bafise urusenga runini cane iruhande hakaba hari ishamba ry'ibiti birebire.

Ikibanza kinini cane gose, kikaba kirimwo ubwatsi bwinshi bwimeza, hakaba harimwo n'ibindi bitegwa bifise amababi manini manini afise ibara ry'icatsi kibisi.

N'ikibanza kinini cane, kirimwo akayira ki kirundi, iruhande hakaba hari ubwatsi bwimeza bukiri buto, n'igiti kinini cane gifise amashami afise amabara atandukanye, harimwo iry'ugwatsi rubisi.

Ikibanza kinini cane kirimwo ivyatsi vyimeza hakaba harimwo n' ibigori vyumye iruhande hakaba hari ibiti bire bire cane bifise amashami asa n' ugwatsi rubisi.

Ikibanza kirimwo ubwatsi bw'imeza hakaba harimwo ibarabara ry'ikirundi ryivu hakaba hagazemwo abantu babiri umwo yambaye impuzu zirabura uwundi yambaye mpuzu z'umuhondo hakaba harimwo inzu ifise amabati atukura.

Ikibanza kirimwo igiti kirekire cane, ico giti kikaba gifise amashami afise ibara ritandukanye harimwo iry'icatsi kibisi, inyuma hakaba hari urugo rwubakishijwe n'ibiti.

Ikibanza kinini cane kikaba kirimwo ivyatsi vyinshi bitandukanye vyimeza bifise ibara ry'urwatsi rubisi ,iruhande hakaba hari amazu n'ibiti birebire.

Umurima munini cane. Ukaba utewemwo ivyatsi vyinshi vyimeza. Hakaba hari ibiti birebire biri impande yaho. Bikaba bifise ibara ry'urwatsi rubisi. Hejuru hakaba hari igicu.

Mabara ririmwo ibivu impande yaho hakaba hari amashugwe menshi cane akaba afise amabara atandukanye harimwo igera n'igicatsi kibisi iruhande hakaba hateye ibitoki birebire.

Umurima munini cane ukaba utewemwo igitoki gikaba gifise amashami asa n'ubwatsi rubisi hakaba harimwo ibitoki vyinshi bitarera.

Umurima munini cane urimwo ibitegwa vyinshi bitarera bikaba bifise ibara ry'ugwatsi rubisi hakaba harimwo amazu n' ishamba ry' ibiti birebire.

Ni umurima munini cane urimwo ubwatsi bw'imeza hasi hakaba hari ibigore biherukwa gusoromwa hakaba hari impande ibiti birebire vyinshi cane.

Ikibanza kinini cane kirimwo utwatsi twimeza hasi, iruhande hakaba hari ishamba rinini ririmwo ibiti birebire harimwo ibigori, ibitoke. Bikaba bifise ibara zitandukanye, harimwo iry'icatsi kibisi n'iryumuhondo.

Umurima munini cane ukaba utewemwo ibigori vyinshi bikaba bitarera hakaba hahagazemwo umugore yambaye impuzu z'ibitenge nigitambara mu mutwe c'igitenge.

Ni ikibanza kinini cane kikaba kirimwo umurima ufise ibiterwa bitarakura. Hakaba hateyemwo igiti gifise amashami asa n'urwari urubisi, hakaba hahagazemwo umugore yambaye igitenge, n'umupira, n'igitambara mu mutwe.

Ikibaza kinini cane gikikijwe n'ibiti indani hakaba hari amashugwe menshi hakaba hari umugabo yicaye afise amashugwe mu ntoki akaba yambaye i koti ifise ibara ritukura n'ipantaro ifise ibara ry'ubururu.

Ikibanza kinini cane i ruhande hakaba hari umurima munini, ukaba utewemwo ibiharage harimwo n‘ akabarabara k‘ ikirundi kakaba kahagazemwo abagore bakaba bikoreye ibintu bitandukanye harimwo umufuko wera n‘ igitoke .

Ni ikibanza kinini cane kikaba kirimwo ibiterwa bifise amashami asa n'urwatsi rubisi hakaba hubatsemwo ivyuma bitonze ku murongo iruhande hakaba hari imisozi miremire iriko ibiti.

Ni iraro rinini cane rikaba ryubatswe n'ibiti, hakaba harimwo ikigurube kinini, kikaba gifise ibara ryera, hakaba hahagazeyo abantu babiri, umwe akaba yambaye umupira utukura uwundi uw'icatsi kibisi.

N’ikibanza kinini cane kikaba cubatswe n’amatafari, hejuru hakaba hasakaye amabati hakaba hahagazemwo abagore benshi cane bariko baragosora ibigori bisashe hasi , bakaba bambaye ubupfukamunwa n’amasarubeti.

N'ikibanza kinini cane gitewemwo amatomate akaba atarera afise ibara ry'urwatsi rubisi hakaba hashinzemwo ibiti birebire bishigikiye ayo matomati.

Umurima munini cane gose, ukaba utewemwo ibitegwa vy'amateke bikaba bifise amababi manini cane gose afise ibara ry'ugwatsi rubisi hakaba hari n'ikindi kibanza kirimwo ibivu.

Ni ikibanza kinini cane cubatswe neza, indani hakaba hari abantu babiri bambaye amataburiya afise ibara ryera, hakaba harimwo umugabo n'umugore. Hakaba hari n'amashugwe menshi afise ibara ry'urwatsi rubisi.

N,umurima munini cane ukaba utewemwo ibiterwa bimwe bikaba vyareze ibindi bitarera bifise ibara zitandukanye harimwo iritukura n,iryicatsi kibisi hakaba hahagazemwo umugabo yambaye itaburiya isa n,urwatsi rubisi akaba yipfutse n'akapfuka munwa.

N'umurima munini cane gwose utewemwo imyumbati ukaba ufise amashami afise ibara ry'ugwatsi rubisi, hakaba hari imisozi miremire iriko ibiti vyinshi, hakaba hari n'ikiyaya kirimwo amazu.

N'ikibanza kinini cane gose kirimwo umurima muremure utewemwo ibitegwa bitandukanye, harimwo igitoki, kikaba kitarera, hakaba harimwo n'ibindi bitegwa bifise amashami asa n'ugwatsi rubisi.

Ikibanza kinini kirimwo umurima, ukaba utewemwo intore. Hakaba hariho amashami afise urwatsi rubisi. Izo ntore zikaba zifise ibara ryera. Iruhande hakaba hari ishamba ry'ibiti birebire cane.

Ikibanza kirimwo umurima mu nini cane gose bagihejeje gusoroma, hakaba harimo imifuko ifise ibara ritukura, hakaba harimo ibiraya vyinshi cane bitekeye, hahagaze abantu babiri bambaye impuzu zitandukanye harimwo imipira n'igitenge n'igitambara mu mutwe.

Ni ikibanza kinini cane kikaba kirimwo imirima utewemwo ibiti birebire cane vyivoka bikaba bifise amshami afise ibara ryugwatsi rubisi hakaba hariko nivyamwa bitarera .

Ikibanza kinini cane kirimwo ibijumbu bisashe hasi kwihema. Ivyo bijumbu bikaba bifise amabara atandukanye harimwo iryera, iritukura n'iryamugina."

Umurima munini cane urimwo ibigori, hakaba harimwo hasi ubwatsi bwimeza. Ivyo bigori bikaba bitarera, bifise amabara y'urwatsi rubisi.

Umurima munini cane utewemwo ibiraya, bimwe bikaba vyareze ibindi bitarera, hakaba harimwo abagore bariko barabisoroma, bakaba bafise igunira yuzuyemwo ivyo biraya.

Ni ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bwimeza, hakaba hahagazemwo abantu benshi batandukanye harimwo abagabo be n'abagore iruhande hakaba hari imisozi myinshi cane iriko ibiti.

Umufuko munini cane utekeyemwo ibiraya vyinshi cane, uyu mufuko ukaba ufise ibara ryera, ivyo biraya navyo bikaba bifise ibara rya mugina.

Ikibanza kinini hasi har'ivu ry'umucanga, hakaba hahagaze ibitoki vyinshi bitonze ku murongo bikaba bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Umugore ahagaze ariko arasanzaza ibigori ku gisenga c'irabura, akaba yambaye umupira utukura n'igitambara c'icatsi kibisi, inyuma hakaba hari imisozi miremire.

Mibarabara ry'ivu i ruhande hakaba hari ishamba ry'ibiti birebire hakaba hahagazemwo abagore bashika kuri batanu bambaye impozu zitandukanye harimwo igitenge umupira n'igitambara mu mutwe.

Umurima munini cane urimwo ibiterwa bifise ibara ry'urwatsi rubisi ,hakaba hagati harimwo ibivu, hashinzemwo n'igiti kirekire cane atamashami gifise, inyuma hakaba hari n'imisozi .

Ikibanza kirimwo amabase, arimwo ibijumbu, ayo mabase akaba afise ibara ry'ugwatsi rubisi, ibijumbu bikaba bifise ibara ritukura, hakaba hahagaze abagabo babiri, iruhande hari n'ibitoki biryamye hasi.

Ikibanza kinini cane gose kikaba kirimwo ibiraya vyinshi cane bikaba biri bitonze ahantu hamwe ivyo biraya bikaba bifise ibara risa n' umugina.

Ishamba rinini, rikaba rishashemwo ivoka bahejeje guhungurura, zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iry'icatsi kibisi n'izirabura. I ruhande hakaba hari ubwatsi bwumye.

Umurima munini utewemo amateke akaba atarera, akaba afise amababi manini manini akaba afise ibara ry'ugwatsi rubisi

Ikibanza kirimwo imyumba isashe hasi ari myinshi cane, hakaba hari n'ivyuma vyubatse iruhande yaho, iyo myumbati ikaba ifise amabara atandukanye, harimwo irya mugina ,n'iryera.

Ni umurima munini cane gose utewemwo ibigori bikaba bitarera bifise ibara ry'urwatsi rubisi, hasi hakaba hatewemwo ubwatsi bwimeza, hakaba hari umusozi uriko ibiti birebire.

Umurima munini cane ,utewemwo ibiterwa vy'urwatsi rubisi hakaba hahagazemwo abagore bafise umupira mu ntoke w'amazi bariko baravomera iruhande hakaba hari imisozi miremire iriko ibiti.

N'abagore bariko batambuka baca mukayira k'ikirundi ,bakaba bikoreye ibintu bitandukanye harimwo imifuko n'igitoki. Iruhande hakaba hari imirima miremire iriko irera ibiterwa ,hakaba hari n'ishamba ry'ibiti.

Ni abakobwa bari mu murima munini cane umwe akaba afise isuka ku mugongo uwundi ayikoreye igiseke kirimwo ikaranga zidatonoye akaba ayikoreye uwundi imboga ku mutwe.

Umurima munini cane gose utewemwo ibiterwa bifise amashami asa n’urwatsi rubisi n’ayatukura hakaba hicayemwo Umugabo yambaye inkofero yirabura , n’ishati ni pantaro iruhande hakaba hari ishamba ry’ibiti vyinshi cane .

Ni ikibanza kinini, iruhande harimwo imirima itewemwo ibitoki, hakaba hahagezemwo umugabo ariko aravomera ibiterwa vy' imboga, bikaba bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Umurima munini cane utewemwo icayi, hakaba hahagazemwo abantu benshi bariko barasoroma bambaye k'umugongo igiseke kajishe.

Ni umurima munini cane urimwo umugore ahagaze yambaye igitenge n'umupira n'igitambara mu mutwe, uyo murima akaba ari uw'ibiharage ukaba ufise amababi asa n'urwatsi rubisi.

N'umurima munini cane ukaba utewemwo ibiterwa bitonze k'umurongo, hakaba hahagazemwo abagabo benshi bakaba bambaye inkofero, iruhande hakaba hari imisozi miremire iriko Ibiti vyinshi.

Mu murima munini cane utewemwo ibiterwa bifise amashami afise amabara asa n'urwatsi rubisi hakaba hagazemwo umugore yambaye igitenge gifise amabara atandukanyi harimwo iry'ubururu niry' umuhondo inyuma hakaba har'ishamba ry'ibiti.

Ni soko irimwo abadandaza batandukanye harimwo abagore bambaye ibitambara mu mutwe, bakaba bariko baradandaza ivyamwa bitandukanye harimwo imyembe, inanasi, imihwi, n'amavoka.

Umurima munini cane urimwo abantu batandukanye ,harimwo abagabo n'abagore, bakaba bariko bararima bafise amasuka muntoki, iruhande hakaba hari imisozi miremire iriko ibiti vyinshi.

N'umurima munini cane utewemwo ibigori vyinshi cane bikaba bitarera bikaba bifise amashami mare mare afise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ikibanza kinini cane kikaba kirimwo ihema isasheko imyumbati yumye, ikaba ifise ibara ryera, iruhande hakaba hari ibiti vyinshi birebire.

Mi umurimo munini utewemwo amashu hakaba ahagazemwo abagore bariko barasoroma harimwo abambaye ibitenge iruhande hakaba hari ishambo ry'ibiti birebire n'ibitoki.

Ikibanza kinini kikaba kirimwo umugore yambaye umupira w' imbeho n' igitenge n' igitambara mumutwe akaba afise amashugwe afise ibara ry'ugwatsi rubisi iruhande hakaba hari ishamba ry' ibiti.

Ahagaze mumurima munini cane akaba ariko aratwenga akaba afise imbuto zitukura akaba yambaye n' impuzu itukura n' igitambara mumutwe, inyuma hakaba hari imisozi mire mire iteweko ibiti bire bire.

Ikibanza kinini cane kirimwo ibiterwa bifise ibara ry'urwatsi rubisi hakaba hari umugabo abikozeko yambaye umupira w'irabura n'inkofero isa n'urwatsi rubisi akaba yambaye n'ipantalo isa n'umugina

NI umurima munini cane ukaba utewemwo ibigori bitarera, haka harimwo ubwatsi bwimeza busa n'urwatsi rubisi , iruhande hakaba hari ishamba rinini, ririmwo ibiti vyinshi birebire.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi hasi bwimeza harimwo n'amabuye menshi, hakaba hashinze ibiti bitonze ku murongo, iruhande hakaba hari ishamba rinini ririmwo ibiti vyinshi.

Ikibanza kinini cane kirimwo ibiti n'amabuye harimwo n'ubwatsi bwimeza hakaba hari n'ishamba rinini rifise ibiti vyinshi cane gose.

Ikibanza kinini cane, akaba atakintu na kimwe gitewemwo, inyuma hakaba hari imisozi miremire cane iriko ibiti vyinshi, hagati hakaba hari ibivu vyinshi n'imyotsi.

Umurima munini cane gose ukaba utewemwo amasaka ku murongo, hakaba hafise amashami afise ibara ry’urwatsi rubisi, ayo masaka akaba afise ibara rya mugina.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bwimeza bufise amabara atandukanye, harimwo iry'umuhondo n'uryicatsi kibisi, hakaba hahagaze umugore avuye gusoroma ikaranga, I ruhande hakaba hari ibigori bitarera, hejuru hakaba hari igicu c'imvura.

N'ibiseke bitatu bijishije bikaba birimwo ikaranga zishi cane gose zidatonoye hakaba hari umugore ariko arazigosora uwo mugore akaba yambaye igitenge gifise amabara y'ubururu.

Umurima munini cane urimwo umugore afise umwana muntoke akaba afise igiseke kijishije kikaba kirimwo ubwishaza budatonoye iruhande hakaba hari umurima munini urimwo ibigori.

Ikibanza kirimwo abantu babiri umugore n'umwana bakaba bitandiriye mu mutwe bakaba bafise amasorori manini n'iyindi ntoya bakaba bariko baragosora ikaranga zikirimbise inyuma hakaba hari amazu menshi bba baswe hakaba hari n'ibiti bika se.

N'umurima munini cane ukaba urimwo umuntu afise muntoki ikaranga ahejeje gusoroma; izo karanga zikaba zifise ibara ryamugina n'amashami asa n'ugwatsi rubisi.

Mu kibanza kinini cane kikaba kirimwo amagunira menshi atekeyemo u ibigori n'amabase arimwo ibigori iyo mifuko ikaba ifise amabara atandukanye harimwo igera ni ry' ubururu ayo mabase na yo arimwo ubigori akaba afise iba bara rya mugina.

I kibanza kinini cane kirimwo ibigori vyinshi vyumye biri ku murongo bimwe bikaba bimanitswe hejuru bikaba bifise ibara ryera n'i ry'umuhondo.

N'umurima munini cane utewemwo ibiterwa bitonze k'umurongo bikaba bifise amabara asa n'urwatsi rubisi, iruhande hakaba hari ishamba rinini ririmwo ibiti vyinshi cane.

Mumurima munini cane ukaba utewemwo ubwatsi bariko barasoroma hakabahagazemwo abagore benshi cane bambaye ibitenge n'ibitambara ku mutwe ibuhande hakaba hari imisozi miremire n'igicu cera.

Ni ikibanza kinini cane. Kikaba gihagazemwo abagore bambaye ibitenge, imipira, n'ibitambara mu mutwe. Bakaba bafise amabase mu ntoki, yuzuyemwo ibiharage. Hasi hakaba hasashe ibiharage vyinshi birunze.

Ikibanza kinini cane kikaba gitewemwo amashurwe menshi afise amabara atandukanye harimwo iryumuhondo, iryamugina ikaba ifise amababi manini manini afise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ni ikibanza kinini cane kikaba kirimwo inka zifise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura, hakaba hahagaze abantu benshi cane bamwe bakaba bambaye n'itaburiya yera hakaba hari amazu yubatse.

Iraro rinini cane gose rikaba ririmwo inkoko nyinshi cane, zikaba zifise ibara rya mugina, hakaba hahagazemwo umugabo yambaye ipantaro n'ishati ifise ibara ry'ubururu.

Ni abantu batatu, bakaba bariko baratwenga harimwo abagabo babiri n'umugore hagati, bakaba bambaye amashati afise ibara ry'ubururu, ama pantaro afise ibara ryera, iruhande hakaba hari ivyandiko vyinshi.

Ni ikibanza kinini cane gose, kikaba kirimwo ubwatsi bwimeza bufise ibara ry'urwatsi rubisi, hakaba hahagaze intama zibiri, zikaba zifise ibara ryera.

Iraro rinini cane ririmwo ikigurube kinini kikaba kirikumwe n' ibihuguru vyayo bikaba biryamye hasi hakaba harimwo ibifise amabara atandukanye harimwo iryera n' iryirabura.

Mw'iraro rinini cane ririmwo inkoko zitandukanye harimwo isake inkokokazi n'imiswi zikaba zifise ibara ryera zikaba zubakiwe ahantu hari amabati afise ibara ryera .

Mu gibanza kinini hasi hari ubwatsi bw'imeza hakaba hari n'abantu batandukanye harimwo abagore bafise abana mu ntoki hakaba hahagaze umugabo yambaye impuzu zirabura hakaba hari inyuma ishamba ry'ibiti vyinshi na manzu.

Ikibanza kirimwo ubwatsi bw'imeza, bukaba bufise ibara ry'urwatsi rubisi, inyuma hakaba hari igipangu cubakishijwe n'amabati, hakaba hahagaze inkokokazi ikaba ifise ibara ry'umugina.

Ubusuguru bw'impene bufise amabara atandukanye harimo iryera, iryamugina n'iryirabura kamwe kakaba kariko kararisha, hakaba hari ubwatsi bwinshi bwimeza bukira buto inyuma hakaba har'ibiti birebire vyinshi.

Imbwa bariko baravura ikaba ifise amabara atandukanye, harimwo iryera , irya mugira n'iryirabura .Hakaba hahagaze umugabo yambaye impuzu zisa n'ubururu.

Umwana akiri muto yambaye ishati ifise ibara ry'ubururu akaba afise igikombe muntoke arikumwe n'inka nini cane ifise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura nirya mugina.

Ikibanza kinini cane hasi hakaba hari inkoko n'impene, hakaba hari n'iraro rinini ryubatswe mu biti hakaba hahagaze umugabo ari impande y'ishamba ririmwo ibiti vyinshi harimwo igitoki.

Ikibanza kirimwo abantu babiri bahagaze n'uyundi yicaye, akaba ariko aravura ingurube iryamye. Iyo ngurube ikaba ifise ibara ryera, abo bantu bakaba bambaye amataburiya afise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryumugina.

N’iraro rinini cane ririmwo impene rifise amabara atandukanye harimwo irya mugina, iryirabura , ikaba iriko irarisha ubwatsi , iruhande hakaba hari iraro ryubakishijwe n’ibibaho binini.

Mu kibanza kinini cane kikaba kirimwo inka nyinshi, zikaba zifise amabara atandukanye, harimwo iryera, iryirabura, n'iryumugina, hakaba hahagaze abagabo benshi, bamwe bakaba bambaye ubufukamunwa, hasi hakaba hari ubwatsi bw'imeza.

Niraro rinini ririmwo ubwatsi bwumye hakaba harimwo akagazi gafise ibara ry'umugina hakaba harimwo na nyina wayo ifise amabara atandukanye harimwo igera n'iryirabura.

Mu kibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bw'imeza hakaba hahagazemwo inkoko y'isake ifise amabara atandukanye harimo iryirabura, ibitukura, ni ry'umugina.

Baza kinini gihagazemwo inka ifise amahembe maremare n'izindi nyinshi ziriko zirarisha inyuma hakaba hari imisozi miremire izonka zikaba zifise amabara atandukanye harimwo irya mugina iryera n'iryirabura.

Nabaganga babiri bambaye itaburiya zifise ibara zitandukanye harimwo irya mugina, nirera, bakaba bariko baravura ingurube iyo ngurube ikaba ifise ibara ryera.

Ikibanza kinini cane kirimwo iraro ry'inkoko, zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryera, niry'umuhondo zikaba ziryamye hasi.

Iraro rinini cane ryubatswe mu biti rikaba irimwo ibugurube vyinshi bikaba bifise ibara ryera n' iryirabura hakaba hahagaze umugabo yambaye umupira utukura n' ipantaro y' ubururu.

Ikibanza kinini cane kikaba kirimwo umugabo yambaye itaburiya yera afise inkoni muntoke, hakaba hari Inka ifise ibara ry'irabura.

Mu kibanza kinini cane kikaba kirimo abantu benshi batandukanye, hakaba harimwo impene zifise ibiziriko mu mwizosi zifise amabara atandukanye harimwo iryera iryirabura n'i ry'umugina.

Biki ibirebire vyinshi bifise amabara atandukanye harimwo ry'icatsi kibisi ni ry'umuhondo hakaba hahagaze inyoni zibiri zifise amabara atandukanye harimwo igera ryirabura ku munwa hakaba hasa n'umuhondo.

Inkende nini iri kumwe n' icana Cayo kikaba kiyiryamye kugikiriza iruhande hakaba hari ishambi ry'ibiti bisa n'urwatsi rubisi iyo nkende ikaba ifise ibara ry'irabura.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwazi ukiriye ubuto bw'imeza hakaba hahagazemwo inyoni ifise ibara ryera iyo nyoni ikaba ifise n'umunwa muremure ufise ibara ritukura.

Ishamba rinini ririmwo inkende nini ifise amabara atandukanye, harimwo iryera n'iryirabura, ikaba ihagaze ku giti gifise amashami asa n'urwatsi rubisi.

Agahungarema kari hejuru mukirere kakaba gafise amabara atandukanye harimwo iryamugina n'iryirabura i ruhande hakaba hari n'ibiti birebire bifise amashami y'urwatsi rubisi.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bwimeza hakaba hahagazemwo inyoni iri mu bwoko bw'inuma ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryamugina, iryera, ni ryumuhondo.

M igiti ifise amashami afise amabara atandukanye harimwo iyo icatsi kibisi n'iritukura hakaba hagaze ko inyoni ntoya cane ifise amabara atandukanye harimwo iy' icatsi kibisi iryirabura.

Inyoni nini cane ifise umunwa ugondamye ikaba ifise amabara atandukanye harimwo irya mugina iryera n'iryirabura, iruhande hakaba hari ibivu n'ibibuye birebire.

Inyoni ntoya cane ikaba iri ku giti ifise amabara atandukanye hari ngo igera iryirabura ni ryamugina ikaba ifise n'umunwa mutoya gusa n'umuhondo.

Inyoni ihagaze ku giti, iyo nyoni ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryera, iry'irabura, iry'umuhondo, ikaba ihagaze ku giti ata mashami gifise.

Igihungarema kiri hejuru cane kiriko kiraguruka, kikaba gifise amababa asa n'umugina, kikaba gifise umutumba w'irabura . I ruhande hakaba hari ubwatsi burebure bwimeza.

Igiti gihagazeko inyoni ifise amabara atandukanye harimwo iryera, iryubururu, n'iryirabura. Ikaba ifise umunwa muremure cane, uriko ibara ritukura.

Iminyoni ndende cane ihagaze ku giti gifise amashami afise amabara y'urwatsi rubisi iyo nyoni ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryo ubururu iritukura ry'umuhondo.

Igiti kirekire kidafise amashami kikaba gihagazeko inyoni, iyo nyoni ikaba ifise amabara atandukanye, harimwo irya mugina, iryera, iryirabura n'iryumuhondo.

Impene ifise amabara atandukanye harimwo irya mugina niry'irabura ikaba ihagaze mu bwatsi bw'imeza bwinshi cane inyuma hakaba har'ishamba ry'ibiti vyinshi.